Lakkooftuun bishaanii, mana maamilaa hundatti galu bishaan hamman akka fayyadaman sirriitti kan galmeessu yoo ta'u, kunis kaffaltiin haqa qabeessa ta'ee akka raawwatamuuf ragaa guutuu fi kan sirrii kenna.

Meeshaaleen ittisaa kanneen akka serkiwuut bireekersi jedhaman buufata kana keessatti yeroo rakkoon yookiin balaan ibsaa uummame dafanii ibsaa sana addaan murruun meeshaaleen akka balaan sun hin babal'anne ittisuudha.

Taphoota garee kanneen akka kubbaa miilaa, kubbaa harkaa fi baasketti boolii keessatti namoonni galma tokko gahuuf wal deegaranii hojjetu. Kunis ogummaa waliin hojjechuu yaada waloo fudhachuu fi itti gaafatamummaa walitti qabaachuun leenjii cimaa taphattootaaf ni kenna.

Ispoortiin fayyummaa qaamaatiif baay'ee barbaachisaadha. Dhukkuba onnee irraa ni eega, humna ni dabala akkasumas ulfaatina qaamaa to'achuuf baay'ee gargaara.

Taphoota garee kan akka kubbaa miilaa fi kubbaa harkaa namoonni waldeeggaranii ni hojjetu. Kunis dandeettii gareen hojjechuu fi wal deegaruu kan ibsudha.